Nnipadɔm ahyia. Oburoni barima no akoto oburoni baa no anim. Funu adaka si hɔnom, na nnipa dɔm no mu bebree, wɔhyɛ atadeɛ tuntum.

Maamefoɔ mmienu ne nkwadaa mmeɛnsa gyina lɔre kwan ho. Moto tuntum bi nso retwam. Cars mmienu a baako ahosuo yɛ ahaban mono ne fitaa si wɔn akyi.

Cars akɛseɛ ɛne nketewa ahye dwerebɛɛ, dan so a ɛbemmɛn hɔ nyinaa ahye dwerebɛɛ. Nkorɔfoɔ ɛgyinagyina lɔɔre kwan no mu ɛrehwɛ deɛ ɔrekɔ so.

Nkwadaa a wɔn dodoɔ yɛ nson te taaboɔ so, na wɔn ho ayɛ fi pa ara. Ɛbi ani agye, ɛna ɛbi resere. F bɔtɔ fitaa bi sisi wɔn nkyɛn.

Aduane gu plate fitaa bi mu a aduane no yɛ waakye. Kɔkɔɔ mmeɛnsa gu so, kosua baako ka ho ɛnna nwura ne gyeene nso ka ho.

Nkwadaa ne mpanimfoɔ bi ahyiam. Nkwadaa mmeɛnsa koto fam, baako gyina hɔ, na papa bi nso koto adeɛ bi ho a ɔrehwɛ adeɛ no dennennen.

Adwumayɛfoɔ a ɔhyɛ jacket a ahosuo yɛ green green ɛwɔ ɛdan bi so. Na ɔrehyehyɛ nneɛma ɛwɔ ɛdan no so. Bebree naa hyɛ ɛkyɛ yellow.

Nhwiren sisi hɔ, na nkwadaa mmeɛnsa ne maame bi atwa nhwiren no ho ahyia. Nhwiren no bi ahosuo yɛ ahaban mono ne yellow.

Nkwadaa anan gyina asubɔnten ho de bucket resa nsuo, na bucket no, ɛbi ahosuo yɛ ash, tuntum, ɛnna fitaa. Nkwadaa no nyinaa yɛ mmarima. Na wɔn nyinaa nso yɛ abibifoɔ.

Mmɛɛmoa ɛnson ɛwɔ agopramaso a wɔtenetene wɔn mpomu. Wɔn nyinaa hyɛ ɛsoro ataadeɛ fitaa, ɛfam tuntum ɛna ebi hyɛ mpaboa black ɛna red. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Maamefoɔ a wɔde train ne gallons sisi hɔ sɛ wɔde resesa nsuo, na maame bi a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ blue resa nsuo agu ne train mu.

Nnipakuo bi ahyia, ɛbinom hyɛ ataareɛ a n’ahofasuo no yɛ ahabanmono, ɛna ɔbaako so hyɛ ataareɛ a n’ahofasuo yɛ orange. Binom hyɛ ɛkyɛ fitaa na ɔbinom nso hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. wɔyɛ aborɔfoɔ ne abibifoɔ.

Nnipa wɔ Nkramofoɔ asɔredan anim. Nkramofoɔ asɔredan yi so yie pa ara. Nramofoɔ adɔredan ahosuo yɛ yellow. Cars atuntum atuntum nso si asɔredan yi anim.

Ɔbronin baa agyina kitchen na ɔhyɛ ataadeɛ a no soro yɛ ahabanmono na n’ase yɛ akokɔsradeɛ. Na ɔbronin baa yi afee ne se, nhwiren ahabanmono asisi n’akyi.

Ndɔm a ato santene nam nwuram mu baabi. Na ndɔm yi, bags bobɔ wɔn akyi, na ebinom nso kurekura bags wɔ wɔn nsa mu. Ndua sisi hɔ na ndua yi ahosi yɛ ahaban mono.

Obronii akwadaa a ɔda fam edi agorɔ na akwadaa yi ne tirinhwi yɛ tuntum ɛna n'ani nketenkete. Toy a ɔderedi agorɔ no yɛ train a ɛwɔ train kwan so.

Nnipakuo bi abɔ dɔmpem wɔ baabi. Wɔn mu bebree no ara yɛ mmarima. Wɔhyɛ atadeɛ a ɛsoro yɛ tuntum ne kyɛ kɔkɔɔ. Wɔkutakuta adeɛ bi a ntwerɛeɛ wowɔwowɔ so. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Wei yɛ beaeɛ a ɛyɛ afiase, na obi a ɔda afiase hɔ repra fam hɔ. Asraafoɔ nso a wɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ tuntum nenam afiase hɔ. Wɔhyɛ kyɛ tuntum.

Adwumayɛfoɔ a wɔwɔ adwuma mu. Wɔhyehyɛ ɛkyɛ fitaa ɛne blue. Na ataadeɛ a wɔhyɛ ɛbi ahosuo ɛyɛ blue ɛna ash.

Mmranteɛ ne mmabaawa ɛhyia mu. Wɔn nyinaa hyɛ ataadeɛ a n'ahofasoɔ ɛyɛ fitaa. Table tenten nso si hɔ a n'ahofasoɔ ɛnso ɛyɛ fitaa. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Adwumayɛfoɔ mmienu egyina adeɛ bi mu a n'ahosuo no yɛ orange na adwumayɛfoɔ yi ataadeɛ a ɔhyɛ ahosuo ɛyɛ blue ɛna ɔhyehyɛ ɛkyɛ white. Wires wires ɛwowɔ wɔn ɛnim.

Aberanteɛ bi a ɔtena ne shop anim, solar panel asi ne nkyɛn. Na nneɛma nso asisi bɛnkye do ɛwɔ ne nkyɛn. Aberanteɛ yi a ɛhyɛ ataadeɛ a n’ahosuo ɛyɛ tuntum.

Mmranteɛ ne mmabaawa ɛhyia na ababaawa tuntum egyina wɔn anim a wapegya ne nsa so. Na ababaawa yi, ahenkyɛ a ahosuo ɛyɛ yellow ɛhyɛ no.

Papa panin bi a ɔreyi ne, na ɔde adeɛ fitaa bi adura ne ho na ɔte hɔ no. papa no a wɔreyi ne ti no ho nyinaa ayɛ kwabo kwabo kwabo, na nipa ko a ɔreyi ne ti no nso hyɛ kyɛ.

Nnipa beenum ɛwɔ asɛnnibea. Ɔbarima baako asɔre agyina hɔ apa ama ne nsa so a ɔde ne baako ato buukuu bi so. Wɔn nyinaa ɛrehwɛ no.

Papa bi ne ne ba redidi. Wɔte table ho a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ. Akwadaa no apagya aduane de rehyɛ ne papa no anoum. Ne papa no hyɛ ahwehwɛniwa.

Maame bi a ɔte ntoma sotɔɔ dɛm, ntoma ahodoɔ na ɛtwa maame yi ho ahyia. Ntoma no bi afɛsuo ɛyɛ kɔkɔɔ, yellow, blue ɛna violet. Maame na ɔte hɔ no afee ne se. Na maame no yɛ bibinii.

Akonwa mmiɛnsa a esisi dɛm. Nkonwa yi ahosuo ɛyɛ ash na carpet nso ɛsɛ dɛm mu hɔ. Nfoni ɛnso ɛbobɔ ban ho ɛwɔ dɛm hɔ. Tables nso esi mfimfin.

Adwumayɛfoɔ a ɔresisi adan ɛwɔ adwumayɔbea. wɔhyɛ ataadeɛ a n'ahofasoɔ ɛyɛ blue na baako hyɛ ɛkyɛ a n'ahofasoɔ ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna baako nso hyɛ ɛkyɛ a n'ahofasoɔ ɛyɛ yellow.

Mmabaawa a ade si wɔn apampam a wɔde nam lɔre kwan so. Mmabaawa yi firafira ntoma wɔ na ntoma no bi ahosuo yɛ ahaban mono, yellow, na wɔn nyinaa hyehyɛ ahenemma.

Abaayewa bi te nnuaba anim, nnuaba ne bi ɛyɛ pear ɛne aborɔbɛ. Abaayewa no hyɛɛ ataadeɛ a n’ahosuo no ɛyɛ blue. Abaayewa no ɛresere. Abaayewa yi ɛyɛ bibini.

Nipadɔm bi a abɔdɔnpim ɛwɔ baabi. Wɔn nyinaa yɛ abrɔfo. Broni barima baako ekuta kasa efidie a ɔkasa gu mu. ebinom hyɛ ataade a n'ahofasuo ɛyɛ tuntum. Ebi nso hyɛ ataade a n'ahofasuo ɛyɛ ahaban mono.

Ɔbronin baa ɛne abibifoɔ nkwadaa ɛte adekyerɛ bea, na ɔbronin baa yi aka ne nsa mmienu abɔm, abibifoɔ nkwadaa nso ɛtete ne nkyɛn, ɛna ɔbaako so gyina ne nkyɛn.

Nnipakuo bi gyina stage so, na nnipakuo yi, wɔn mu nyinaa nhyɛ mpaboa. Abaayewa bi a ogyina hɔ hyɛ ataade a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Na mmarima mmiɛnsa gyina n'anim.

Nnipadɔm a wɔabɔ kyɛnku ɛwɔ nsuo mu a wɔredware, wɔyɛ mmaa ne mmarima. Binom ɛhyɛ ataadeɛ ɛwɔ wɔn soro, wɔyɛ aborɔfo ɛne abibifoɔ.

Nnipa anan nam hkwan so. Ade si mmiɛnsa ti so. Bɔtɔ si mmienu ti so. Na mmiɛnsa de, nkwaraa hyɛ wɔn akyi. Bucket a ɛho yɛ ahabanmono si baako ti so.

Mmaayewa nsia bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, wɔkitakita adeɛ bni wɔatwerɛtwerɛ bi agu so. Ɔbaako kura kasamu a ɔrekasa ɛgu mu. Na ɔbaako nso ade kɔkɔɔ ɛbɔ ne kɔn mu.

Nketesia ne mmranteɛ a wɔahyia mu. Ebi te fam, na dodoɔ no ara nso gyinagyina hɔ. Ataadeɛ a wɔhyɛ ahosu no bi yɛ blue, yelllow na orange.

Nkonnwa asisi dan mu hɔ, ɛbi yɛ fitaa, ɛbi yɛ ash, ahwehwɛ nso ɛbɔ dan mu hɔ, nkanea nso ɛbobɔ dan no ɛsoro, fam hɔ, wɔde carpet asensɛn hɔnom.

Dwadibea a kɔkɔɔ ɛgu table so, mako kɔkɔɔ ɛne makobunu nso agu table so. Mmaa wɔretɔn w’adeɛ ɛtete kyineɛ tuntum bi ase. Nkorɔfoɔ nso ɛretwam.

Nnipadɔm a wɔabɔ dɔmpem nam lɔre kwan so. Wɔn nyinaa yɛ mpanimfoɔ, wɔn nyinaa nso yɛ aborɔfo. Baako atadeɛ a ɔhyɛ ahosuo yɛ orange, na baako nso kuta adeɛ yellow wɔ ne nsam.

Adwumayɛfoɔ a ɔreyɛ adwuma, wɔhyɛ ataadeɛ a ahosuo no ɛyɛ blue na wɔde nnoɔma nso akatakata wɔn anim. Tractor a n'ahosuo no ɛyɛ yellow esi wɔn nkyɛn.

Nkorɔfoɔ a ahyia mu ɛwɔ mpoano, dodoɔ no ara ɛyɛ mmaa, na ɔbaa baako a ɔhyɛ ta ataade bi a no soro ahosuo ɛyɛ orange apagya bucket baako a f ɛnam agu mu.

Ababaawa no so adeɛ wɔ ne tiri so, ɛna ɛbi kita ne nsam. Ɔhyɛ atadeɛ a n'afasuo no yɛ kɔkɔɔ, ɛnna white beabea mu. Na adeɛ a ɛsi ne ti so no, dodoɔ no ara yɛ shoe polish, ɛna brush. Ababaawa no yɛ Bibini.

Nnipadɔm bi ahyiam. Mmabaawa nsia bi resa adoa. Wɔde adeɛ yellow agugu wɔn nsa ne wɔn nan, ɛnna adeɛ yellow bi nso bɔ wɔn ti.

Abranteɛ bi gyina bottles bottles bi a yɛahyhyɛ ho. Na ataadeɛ a ɔhyɛ n'ahosuo no bi yellow. Ɔhyɛ mpaboa a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ na okita baage nso a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Abranteɛ yi yɛ Bibini.

Akwadaa bi a ɔrebɔ donno. Ɔhyɛ atare soro fitaa, ɛnna fam blue. Ɔhyɛ mpaboa yɛllow. Akwadaa no ti yɛ mpɛsɛmpɛsɛ, na ɔyɛ bibini.

Ɛdɛm a akonwa esisi hɔ na akonnwa yi so yi sumiɛ egugu so. Light ɛnso ɛbɔ ɛdem no soro na carpet nso ɛsɛ ɛfam hɔ nom.

Nkwadaa ne ɔkyerɛkyerɛnii bi ɛwɔ adekyerɛyɛbea. Nkwadaa no tete taabo so ɛna ɔkyerɛkyerɛnii no egyina hɔ. Akwadaa baako ama ne nsa so ɛna ɔkyerɛkyerɛnii no ɛde ne nsa akyerɛ akwadaa na woama ne nsa so no. wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Mmaa a wɔretɔn adeɛ wɔ dwam. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ, na binom atadeɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ɛbi nso yɛ blue. Nneɛma a wɔretɔn no, ɛbi yɛ nkateɛ ne adua.

Nnipakuo bi atwa ahyia na asra ni bi nso nam hɔ. Asrani no hyɛ kyɛ a n'ahusuo yɛ blue. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa na ɔhyɛ nose mask tuntum. Obi gyina asrani no nkyɛn a ɔhyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ a wɔto aba. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Abi yɛ aborɔfo, ebi nso yɛ abibifoɔ, na wɔn a wɔrehwɛ abatoɔ yi so no, wɔhyɛ Jacket a n'ahofasuo no yɛ blue. Papa panin bi nso gyina n'adaka mu a ɔreto n'aba.

Nkonnwa sisi ɛdan mu, nkonnwa no bi ahofasuo yɛ fitaa, ɛbinso ahofasuo yɛ brown. Table si ɛdan mu hc a n'ahofasuo yɛ brown. Nhwiren a n'ahofasuo yɛ ahabammono si table no so.

Mmaa ne mmari abɔ dɔmpem ato santene wɔ abatowbea. Adaka n'ahofasu yɛ brown si hɔ. Ntable ntable nso a n'afasuo brown si hɔnom. Wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ.

Nnipa bebree ɛwɔ afuom, na ɛbi akotokoto a wɔreyɛ adwuma. Bebree no ara nso de ntoma asi wɔn asen, na ntoma no bi ahosuo ɛyɛ blue, kɔkɔɔ, na ɛbi nso de kyineɛ nketenkete asisi wɔn ti so.

Nnipadɔm a wɔde abɔ ani, wɔyɛ mmarima, na wɔn ani abere wɔn ho ɛreboro wɔn ho pa ara. Ɛbi hyɛ ataadeɛ tuntum, ɛbi nso hyɛ ataadeɛ a n’hofasuo nk ɛyɛ bruu. Ɛbi nso hyɛ sepɛɛse tuntum.

Nkataasia anan a wɔgyina hɔ. Hɔn nyinaa yɛ abibifo. Na ɔbaako hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo ɛyɛ ahabanmono. Baako so hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo ɛyɛ fitaa. Wɔn nyinaa ktiakita wɔn mma ɛwɔ wɔn nsa mu.

Akwadaa abaayewa bi repae ɛboɔ. Hammar kuta ne nsa nifa mu a ɔde repae ɛboɔ yi. Papa panin bi nso te n'akyi, na obi nso kita ɛboɔ kɛseɛ wɔ ne nsam.

Dwam a ntoma ntoma shops ɛwowɔ hɔ. Nkurɔfoɔ gyinagyina ntoma shops yi anim, na ababaawa bi nso so adeɛ a ɔde nam. Ababaawa yi hyɛ socks tuntum.

Abusua bi a wɔwɔ efie bi anim. Ɔbaa no te hyɛn so a akwadaa si ne nan so. Barima no gyina hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛ ahaban mono. Ɔkraman bi nso tena wɔn nkyɛn a n'ahofasuo yɛ brown.

Mmayewa ne mmeranteɛ bi a wɔgu nsuo mu redware. Wɔyɛ abibifoɔ. Na dodoɔ no ara nso nhyɛ atade wɔ wɔn soro. Dan kɛseɛ bi nso si wɔn akyi a n'ahofasuo no yɛ yellow.

Nipakuo bi ɛhyia na maame bi ɛhohoro ne nsa. W'ahyɛ nose mask fitaa ɛna awheniɛ ɛda ne kon mu. Ntoma esi n'ase.

Nipakuo bi ahyia wɔ ɛdan mu a wɔrehwɛ sini. Ɛdan mu hɔnom so yie pa ara. Na TV a wɔrehwɛ so sini no nso so yie pa ara. Nkanea bobɔ dan no soro, na nkurɔfoɔ no de wɔn ani rehwɛ TV no so.

Mmraateɛ ahyia mu, na wɔde pipes hyehyɛ fam. Mmranteɛ yi, ebi hyɛ ataade soro a n'ahosuo yɛ fitaa ne fam n'ahosuo yɛ brown. Ebi nso hyɛ ataade a n'ahosuo yɛ blue.

Papa mpanimfoɔ bi a wɔgyina agpoprama so, ɛbinom hyɛ atadeɛ a n'ahofasuo no yɛ kɔkɔɔ, yellow, ɛna green. Papa panin bi a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum de ne nan abɔ bɔɔlo no.

Aman aman frankaa ɛsensan pole so. Frankaa no bi ɛyɛ amerikafoɔ frankaa, Italyfoɔ frankaa, Ukrainefoɔ frankaa, Turkeyfoɔ frankaa,.

Maame bi nene nkwadaa ɛgyina '' ice cream'' wurani bi anim. Maame no atɔ ''ice cream'' ama ne nkwadaa no. ''Ice cream'' wura no hyɛ atadeɛ a ahosuo no yɛ kɔkɔɔ, ɔsaa nso hyɛ ɛkyɛ nso a ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Maame no ɛsere ɛna nkwadaa nso ɛdi wɔn ''ice cream'' no.

Adwadifoɔ mmaa a wɔte kyineɛ ase, wɔtontɔn ntoose, cabbage, carrot, nyaadoa, ɛnam ɛna deɛ ɛkeka ho pii. Maame bi ɛgyina wɔn anim a ɔretɔ bi.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa bi a ɔwɔ adwuma mu. Ɔde nsuo ɛregu nnobaeɛ so. Nnobaeɛ yi wahosuo yɛ ahaban mono. Adwumayɛfoɔ yi hyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ yellow.

Lɔri bi a ɛretwa mu a nkorɔfoɔ ɛtete mu. Na lɔri yi ahosuo yɛ yellow, tuntum ɛna fitaa. Nkorɔfoɔ a wɔtete mu yi ɛyɛ abibifoɔ. Ebi gyina lɔri yi ɛkyi.

Nkwadaa mmienu a wɔte efi akonnwa so, na akwadaa baako nso te ɔbaako so. Ɔbaako ayɛ mpɛsɛmpɛsɛ wɔ ne ti, ɛna akwadaa baako nso atwa sakora. Akwadaa baako hyɛ mpaboa a n'ahosuo yɛ yellow.

Kurom a nnipa nam mu, lɔɔre atosane wɔ hɔ. Lɔɔre bebree wɔ hɔnom. Na lɔɔre no, afasuo yɛ fitaa a blue ɛbeabea mu. Nnipadɔm nso wɔ kurom hɔ a ebi tete motor cycle so.

Ɛdɛm a nkonwa esisi hɔ. Table nso esi dɛm mo hɔ. Nkanea ɛbobɔ dan no soro na nfoni nso ɛbobɔ ɛdan ne ho ɛwɔ dɛm hɔ. Table no ahosuo ɛyɛ brown.

Nkataasia du a wɔahyia mu. Wɔfurafura ntoma na aweneɛ ɛgu wyn kɔn mu ɛne wɔn ti so, ɛna bi ɛgugu wɔn nsa. Wɔkitakita kuruwa ɛwɔ wɔn nsa mu. Na wɔn nyinaa ɛyɛ abibifoɔ mmaa.

Banku ne nkuruma egu bowl fitaa mu na ngu tae nkuruma no ani yie. Kɔtɔ ɛwɔ nkuruma nim, salmon ɛwɔ nkuruma nim ɛna wele nso wɔ nkuruma ne mu. mako egugu nkuruma nim.

Adwumayɛfoɔ a wɔwɔ adwumayɛbea, ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima, na wɔhyɛ atadeɛ a n'ahofasuo no yɛ ash. Ɔbaako nso kyɛ atadeɛ a n'ahofasuo no yɛ blue. Ɛhyɛn tuntum sisi adwumayɛbea yi.

Nkorɔfoɔ a wɔahyia mu. Wɔ firafira ntoma. Ebi fira kente. Barima baako fira kente wɔ ne ho nyinaa na ɛna ɔbaa baako fira kente wɔ n'ase. Awheniɛ gu wɔn kɔn mu.

Asrafoɔ a wɔahyia mu. Wɔne papa bi a ɔhyɛ ataade soro bruu ɛne aseɛ tuntum ɛna ɛgyina hɔ. Asrafoɔ nso ataadeɛ a wɔhyɛ ɛyɛ tuntum, ɛna wɔhyɛ ɛkyɛ tuntum. Wɔn nyinaa ɛɛɛ abibifoɔ.

Beaeɛ bi a ɛdan sisi hɔ. Ɛdan no ahosuo yɛ fitaa, ɛna ne soro yɛ orange. Nnua sisi hɔ, na nnua yi ahosuo yɛ ahabammono, cars nso sisi ɛhɔ no.

Statutes a esisi nsuo mu. Na statutes yi, wɔn ahosuo yɛ tuntum. Trotrobɛntoo esisi statutes yi ano na nkyɛnkyɛn nso nnua esisi hɔ.

Nnipadɔm a wɔte kodoɔ so. Na kodoɔ yi ahosuo yɛ blue. Wɔn a wɔte kodoɔ yi so yi yɛ Mmorɔfo na ebinom apegyapegya a wɔresa.

Mmɔfra mmeɛnsa ne maame bi tete hɔ. Abɔfra baako rebɔ donno, abɔfra baako nso rebɔ guitar. Maame no nso kita guitar kɛseɛ a ɔno nso rebɔ. Wɔn nyinaa te akonnwa a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ so.

Abarimaa bi te hɔ a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ tuntum. Adeɛ bi sin'anim a ɔredi ho dwuma, na adeɛ bi nso da table so wɔ n'anim a n'ahosuo no hyɛ ahabammono. Aberanteɛ yi twene yi yɛ tuntum.

Nipadɔm bi a woatɔ santene egyinagyina hɔ. Nkyɛnse ekutakutakuta wɔn nsam, na wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ. Ebi hyɛ ataadeɛ yellow, ebi nso hyɛ ataadeɛ n'ahosuo no ɛyɛ blue.

Mmabaawa a wɔahyia mu, wɔ hyehyɛ ataadeɛ a n'ahosuo ɛyɛ fitaa na wɔhyehyɛ gloves a n'ahosuo ɛyɛ violet. Wɔn nyinaa yɛ mmrɔfo na wɔn nyinaa nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Mmaa mmienu, ɔbarima baako a ɔte pɔnko so egyina taboo bi so. Barima na ɔte pɔnkɔ so no hyɛ fugu a n'ahosuo ɛyɛ blue na ɔkuta piaw ɛwɔ ne nsam.

Nnipakuo ahyiam. Ebi yɛ aborɔfo, ebi yɛ abibifoɔ, na ababaawa baako a ɔyɛ bibini afura kente wɔ ne soro ne n'ase, na ɔde kente no bi nso abɔ duku. Ahenneɛ gugu ne nsa.

Adwadibea a wɔtɔn a nsuo a wɔnom. Nkurɔfoɔ bebree nenam hɔ. Papa bi a wahyɛ ɛkyɛ tuntum, wellington boot tuntum na gloves kɔkɔɔ gyina papa bi anim a ɔno nso ɛhyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Nnipakuo bi ahyia, na bebree no ara firafira ntoma a n'ahosuo no yɛ tuntum. Ɛbi rebɔ twene, ɛna ɛbi nso resa. Maame baako hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani.

Akwadaa bi te wheelchair mu. Ɔhyɛ atadeɛ soro, a n'ahofa suo no yɛ blue, ɛna trousers a n'ahofasuo no yɛ tuntum. Akwadaa baako bi nso di mmirika firi n'akyi reba, ɛna ɔbaako nso gyina hɔ. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo.

Abaamua bi nam dwam, na abaamua yi, nneɛma so ne tiri so. Abaamua yi nso, kaa tire kuta no a ɔde nam. Ɔhyɛ atadeɛ a ne soro ahofasuo no yɛ blue, ɛnna fam no ahofasuo yɛ tuntum.

Nkurɔfoɔ bi abɔ dɔmpem wɔ lɔɔre kwan so. Ɛmu dodoɔ no ara yɛ mmaa ne nkwadaa. Nkwadaa ne bi ɛredi aduane. Na papa bi ɔte motto cycle so nam hɔnom bi.

Nkwadaa anan a wɔregyina akwadaa abaamua baako akyi, na abaamua yi ɛk kuta kyale wote wɔ ne nsam a ɔde ahwɛ soro. Nkwadaa no nso rehwɛ soro bi, na nkwadaa yi nyinaa, ɔbaa baako pɛ na ɔwɔ mu.

Abaayewa bi a ɔte bicycle so wɔ dwam. Ɔhyɛ atadeɛ a ne soro yɛ tuntum, ɛnna wahyɛ skirt. Ɔhyɛ kyale wote a n'ahofasuo yɛ fitaa, na dɔm nenam n'akyi.

Nnipa wɔ adekyerɛbea. Nkwadaa ne mpanimfoɔ na wɔwɔ hɔ. Nkonnwa sisi hɔ, na nkonnwa yi ahosuo yɛ brown. Table nso sisi hɔ, na toys toys gugu table yi so.

Nnipadɔm bi a ɛhyia mu wɔ baabi. Ɔbaa baako egyina wɔn anim a ɔkuta microphone a ɔkasa kyerɛ wɔn. Dodoɔ naa rehwɛ maame yi ɔkasa n'anim. Na maame yi ɔkasa yi ɛhyɛ ataade a n'ahofasuo ɛyɛ kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa yɛ abrɔfo.

Abaayewa bi a ɔhyɛ atadeɛ ne soro no fam fitaa atena ase, na n'anim no, kɔpo si n'anim, ɛna nwisie nso ɛɛ ɛfiri hɔnom reba. Aborɔfo bi nso te n'anim a ɔbaako reyi ne phone.

Sukuufoɔ a wɔwɔ sukuu, mmɔfra yi rebɔ ampe. Na ɛhyɛn nso sisi wɔn akyi. Mmɔfra yi rehurihuri, na atadeɛ a wɔhyɛ ahosuo yɛ brown.

Mmeranteɛ mmeɛnsa bi wɔ beaeɛ bi a wɔtɔ aduro. Aberanteɛ baako hyɛ atadeɛ a ne soro yɛ fitaa, trousers a n'ahofasuo no yɛ tuntum, ɛna mpaboa a ɛyɛ tuntum. Ɔbaako nso rehwɛ aduro no bi.

Nnipa anan bi ahyia wɔ beebi, na wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Mmienu hyɛ ataadeɛ a ne soro no yɛ fitaa, na wɔredi ade kɔkɔɔ bi ho adwuma.

Mbaayewa ne mmranteɛ a wɔahyiam. Ebinom te hɔ. Ebinom nso gyinagyina hɔ. Ebinom nhyɛ ahwehwɛniwa. Ebinom nso nhyɛ ahwehwɛniwa. Ebinom ataadeɛ a wɔhyɛ afasuo yɛ kɔkɔɔ, tuntum, blue ne aha ahabanmono.

Nnipa bebree wɔ mmarahyɛbadwafie. Na wɔtete akonnwa so na table sisi wɔn mfinimfini. Table no n'ahosu yɛ tuntum. Na maame bi gyina wɔn anim a ɔne wɔrekasa.

Nkrɔfoɔ mmiɛnsa a wɔwɔ adwumayɛbea. Mmienu yɛ Aborɔfo na baako yɛ Bibini. Nnipa mmienu bi rehwɛ frankaa bi so. Na ɔbaa no a ɔwɔ mu no, adeɛ yellow bi da ne koom.

Ɛdan mu a mpa si hɔ, mpa no a ɛsi hɔ no ahosuo yɛ fitaa. Blanket a n'ahosuo yɛ ahabammono gu mpa no so, na sumiiɛ mmeɛnsa nso gugu mpa no so. Mfonin bobɔ dan mu hɔ.

Ababaawa gyina gyaade. Phone tua n'aso. Ababaawa yi rehohoro plate wh ɛɛ fitaa mu, na ababaawa yi hyɛ atadeɛ a ne soro yɛ ahabammono, ɛna geans a n'ahosuo yɛ blue.

Ɛda mu a mfoni bobɔ dan ho. Akonnwa a n'ahofasuo si dan mu hɔ. Sumiiɛ mmienu gu akonnua no mu. Ɛna blankɛt a ahofasuo ahabanmono esi hɔ. Nhwiren a n'ahofasuo yɛ ahaban mono nso si dan mu hɔ.

Mmranteɛ reyɛ adwuma. Na abranteɛ no mu baako a ɔhyɛ ataadeɛ a n'ahofasuo yɛ kɔkɔɔ gyina machine reyɛ adwuma. Ebinom hyeehyɛ kyɛ. Ebi kyɛ n'ahofasu no yɛ kɔkɔɔ ne blue.

Nkurɔfoɔ retutu fam. Ɛbinom hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ ahabammono. Bi nso hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ fitaa. Wɔgyinagyina adaka fitaa bi ho, na ɛbinom nso gyinagyina ɛhyɛ a n'ahosuo yɛ fitaa.

Mmarima mmeɛnsa wɔ gyaade. Ɛbaako kita ball kɔkɔɔ a ɔreto ama ɔbaako. Nhwiren a n'ahosuo yɛ ahabammono siosi gyaade hɔ.

Nnipa a ato santene. Dodoɔ no ara kita gallon wɔ wɔn nsamu. Gallon ne bi ahosuo yɛ fitaa ne tuntum. Obronin baako ɛrebu nsuo wɔ ne gallon ne mu.

Nipakuo bi ahyia, na wɔtete fam wɔ kɛtɛ so na wɔkutakuta nwoma a o Ɔmampanin bi mfonin wɔ mu. Maame bi nso te wɔn mu.

Maame bi a ɔrenoa aduro ɛte hɔ. Na aduro yi ɔdeɛgu pan kɛseɛ mu na ɔdeɛsi gya so. Maame yi ɛbɔ duku a ɔsanso hyɛ asomaadiɛ. Maame yi ɛte bench ɛso.

Nkwadaa ɛhyia mu wɔ abɔnten na ɔkyerɛkyerɛnii egyina ɛho nom a ɔkyerɛ wɔn adeɛ. Nkwadaa no ɛni kyerɛ ɔkyerɛkyerɛnii no so. Na ɔkyerɛkyerɛnii no hyɛ ataade soro a n'ahosuo no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne ɛfam a ɛyɛ blue.

Obronin paninmu kɛseɛ bi te aboa a yɛfrɛ no donkey so. Na papa yi hyɛ a taadeɛ a ne soro yɛ fitaa. Na ɔhyɛ kyɛ a n’ahosuo yɛ tun tum. Nwura wɔ n’akyi.

Nnipakuo bi ahyia wɔ atakwaame dan mu. Na abaayewa baako bi gyina wɔn anim. Abaayewa yi hyɛ ataade a ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Asrafoɔ gyina amena bi nkyɛn. Na wɔatwa amena no ho ahyia. Asrafoɔ ataadeɛ a wɔhyɛ no n'ahosuo yɛ ahabanmono. Na ɔsrani baako de ne tuo akyerɛ amena no mu.

Mmabaawa ɛne mmaranteɛ a wɔgyina nsuo ho. Mmaranteɛ no mu mmienu ɛnhyɛ ataadeɛ wɔ wɔn soro na wɔn mu dodoɔ naa apegyapegya wɔn nsa. Ebi ɛresre.

Mmabaawa bi wɔahyia mu. Wɔn nyinaa ɛtete hɔ. Na afidie a yɛde pam adeɛ sisi wɔn nyinaa anim. Tape measure gu ɔbaako kɔn mu na .

Nnipakuo a wɔnam mfutukwan so, ɛbi te apɔnkɔ so, ɛna ɛbi nam fam. Nkwadaa wɔ mu, mpanimfoɔ nso wɔ mu, na mmoa ahodoɔ bi te sɛ krama ka wɔn ho.

Table fitaa bi si hɔ. Laptop si so. Phones nso gu table no so. Na Mborɔfo tena table no ho.

Nsuo retɔ na nkorɔfoɔ ɛnam nsuo no mu. Ebinom kuta kyiniiɛ tuntum a wɔde akata wɔn ti so. Na lɔri nso ɛnam nsuo no mu. Nsuo no ɛɛtɔ gidigidi.

Nnipadɔm bi ahyia. Wɔyɛ aborɔfo mmarima, na wɔretwe ahoma dennennen. Mmarima yi hyehyɛ skirt, na wɔsan nso kyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ tuntum.

Mmaamuwaa rebɔ ball wɔ park so. Abaamuwa baako atu ne nan abɔ ball no mu. Ball no ahosuo yɛ yellow, na dan nso sisi park no akyi.

Nkwadaa a wɔtete table ho, wɔyɛ Aborɔfo nkwadaa, na table no so no, toys gugu table no so. Akwadaa baako te wheel chair mu, na akwadaa yi yɛ ɔbaa.

Nnipadɔm a abɔ dɔmpem wɔ agoprama so, na mmarima aketenka mmiɛnsa bi gyina hɔ. Wɔnhyɛ ataadeɛ wɔ wɔn bo so, na ɔbaako deɛ, ogyina ogyina twene kɛseɛ bi ho. N'akoko so yiye pa ara.

Nketeesia a wɔrebɔ ball wɔ agoprama so. Bebree no a hyɛ ataadeɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Na abaayewa a wɔbɔ ne ti kuta baall no. Abaayewa a wɔahyɛ ataade su fitaa rekɔ ball no so.

Beaeɛ a wɔto aba, na abererwa bi ato n'aba awie a ɔde rehyɛ adaka no mu. Nkurɔfoɔ nso gyinagyina ne nkyɛn, na nnua nso sisi hɔ. Adeɛ fitaa bi si abe aberewa no nkyɛn.

Nnipakuo a wɔahyiam. Dodoɔ no ara nhyɛ ataadeɛ wɔ wɔn soro. Na ntoma nso bɔ wɔn ase. Ebinom etiri nwhi yɛ kɔkɔɔ. Na ntoma a ɛbɔ wɔn ase ebi ahosuo yɛ fitaa.

Nnipakuo bi ahyia wɔ dan bi anim, na maame panin a ɔwɔ wɔn mu hyɛ nose mask fitaa. Kaa a n'ahosuo yɛ ahaban mono si dan no anim.

Nnipakuo bi a wɔresa. Wɔyɛ aborɔfo ne abibifoɔ. Wɔhyɛ ntoma ataadeɛ na mmaa no deɛ, wɔahyɛ ataade soro a n’ahosuo no yɛ tuntum na wɔafura ntoma wɔ wɔn ase.

Mmaamuwaa bi a wɔrebɔ counters ball. Na abaamuwa baako deɛ, ɔhyɛ ataadeɛ a ne soro yɛ fitaa. Watene ne nsa a ɔde counters ball yi. Na ɔbaako nso deɛ, ɔhyɛ ataadeɛ n'ahosuo yɛ tuntum.

Nkurɔfoɔ mmiɛnsa wɔ dan mu. Ɔbarima baako, ɔbaa baako na akwadaa. Ɔbarima no te akonnwa a n’ahosuo yɛ tuntum so. Carpet sa fam hɔ na christmas tree wɔ wɔn akyi.

Nnipakuo bi a wɔresa. Wɔkutakuta abaa a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne fitaa wɔ wɔn nsam. Wɔnhyɛ mpaboa. Na atadeɛ a wɔhyɛ no, soro ahosoɔ yɛ kɔkɔɔ. Nnua nso sisi nkyɛn.

Nnipakuo bi wɔahyiam. Ebi yɛ Mmorɔfo. Ebi yɛ Abibifo. Na nipa baako deɛ, wɔfee n'ani a ɔrehwɛ adeɛ. Oburoni a ogyina wɔn anim hyɛ ataadeɛ a ne soro yɛ tuntum.

Asrafoɔ enum. Ɔbaako da fam, ɛna ɔbaako nso akoto dea ɔda fam no nkyɛn. Nwura ɛtwa wɔn ho ɛhyia na ataade a wɔhyɛ ahosuo ɛyɛ ahaban mono.

Aborɔfo ɛretwi cycle wɔ lɔɔre kwan so. Wɔn nyinaa hyehyɛ helmet na wɔhyehyɛ hawehwɛniwa. Deɛ odi wɔn anima bae ne nsa mu. Nnipa nso atwa hɔnom ahyia. Dan nso sisi hɔnom.

Nnipa a ɔrekɔ akɔ foro wiemuhyɛn. Bags ɛbobɔ ebinom nom akyi a wɔde kɔ foro wiemuhyɛn no. wiemuhyɛn no yɛ fitaa na ɛso yie.

Asraafo no gyina hyɛn a yɛfrɛ ne tanker ho. Tanker yi a hye dwerebɛɛ. Na asraafo yi ataadeɛ a wɔhyɛ ahosuo yɛ ahabanmono. Asraafoɔ yi kita atuo wɔ ɔwn nsa mu.

Otumfoɔ atena se na sika kɔkɔɔ egugu ne nsa ɛne ne kɔn mu. Otumfoɔ efira kente. Na wɔn a egyinagyina ne akyi no nso efirafira ntoma.

Nnipakuo bi ahyia. Emu dodoɔ no ara yɛ mmabaawa. Mmabaawa no hyɛ atade wɔ wɔn ase a n'ahosuo no yɛ tuntum. Mmabaawa no bi kura kuruwa, na wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Nnipakuo a wɔato santene. Wɔdi line mu. Wɔyɛ mmaa ne mmarima, na TV ahodoɔ nso bobɔ beaeɛ hɔ. Fam hɔ yɛ fitaa. Nkurɔfoɔ no kutakuta wɔn bags.

Nnipakuo afoforɔ fence wall na hyɛn fitaa bi nso gyina wɔn anim. Nwura atwa hɔ ahyia na mmepa nso atwa wɔn ho ahyia.

Nkrɔfoɔ nan ɛteet akonnwa so. Emi mmienu yɛ mmarima. Ɛna emu mmienu yɛ mmaa. Nwoma kurakura mmarima no nsam. Kapɛt sɛ fam.

Mbofra anan bi resa. Ntoma ɛbobɔ wɔn mu. Nkrɔfoɔ a wɔte kanopi ase atwa wɔnho ahyia. Nkrɔfoɔ yi rehwɛ nkwaraa yi a wɔresa no.

Nnipakuo egyinagyina ahyɛn ho. Ahyɛn yɛ mmienu. Ɛhyɛ baako a ahosuo yɛ blue. Baako nso ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Nnipakuo yi, emu dodoɔ no ara yɛ Mmorɔfo.

Ɛdɔn a nkonnwa mmienu sisi hɔ. Nkonnwa yi ahosuo yɛ tuntum. Sumiiɛ baako baako ɛda nkonnwa no mu. Kabɔdo no so si hɔ a yɛahyehyɛ nneɛma wɔ mu. Kapɛt sɛ fam.

Mmabaawa mmeinu rebɔ table tennis. Ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn ahosuo yɛ ahaban mono ɛne yellow. Wɔn tiriwhi nso ahosuo ɛyɛ tuntum ɛne ahaban mono. Nkorɔfoɔ ɛtete hɔ nom a wɔrehwɛ wɔ mo.

Nnipakuo bi ahyia wɔ adidibe, table a n’hosuo yɛ brown si hɔ. na table yi so yi, nnuane ahodoɔ sisi so. Nsa a yɛnom nso si table yi so.

Nnipakuo a wɔretu kwan. Wɔkutakuta wɔn bags bebree. Bags yi gu adeɛ so a nnipa kuo retwi. Mmɔfra wom mpanimfoɔ wom. Wɔn mu dodoɔ no ara yɛ abibifoɔ.

Nsɛntwerɛfoɔ bi ahyia wɔ papa bi anim, na wɔde kasafidie atuatua papa no ano, papa no gyina kasafidie no anim. Papa no ɛrehwɛ nsɛntwerɛfoɔ yi. Na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ aborɔfo.

Nnipakuo bi wɔ dan mu, na atade a ɛhyɛ wɔn ahosuo yɛ fitaa. Wɔsan nso hyɛ gloves. Table si dan no mfimfini, ɛnna akonnwa tuntum bi nso si dan no mu. Ɔsraani a ɔhyɛ atadeɛ tuntum nso gyima hɔ.

Nnipa mmienu bi akoto fam, na ɔbaako kura camera wɔ ne nsam. Ataadeɛ a wɔhyɛ ahosuo yɛ fitaa, na camera ne nso ahosuo yɛ tuntum. Wɔde ade fitaa bi atwerɛ fam hɔ.

Aberanteɛ bi a okita microphone a ɔkasa gu mu, aberanteɛ hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ tuntum. Aberanteɛ yi yɛ bibini. Nkurɔfoɔ nso te hɔnom a wɔretie deɛ aberanteɛ ka no.

Nnipakuo bi ahyia. Ɔbaako kuta adeɛ kɔkɔɔ wɔ ne nsam a ɔde rebɔ twene. Ɔbaako nso de ne nsa ɛrebɔ dondo. Wɔde ntakra ahyehyɛ wɔn sa ne wɔn nan. Wɔn mu dodoɔ naa yɛ abibifoɔ.

Mmarimaa rebɔ kutukurubɔ. Ɔbaako, glovers a ɛhyɛ no yɛ tuntum, ɛna adeɛ nso a ɛyɛ tuntum hyɛ ne ti. Na baako no nso, gloves a ɛhyɛ no yɛ blue. Adeɛ a ɛhyɛ no nso n'ahosuo yɛ blue.

Ababaawa bi te hɔ. Nose mask nyɛ ne nhwene. Maame bi a ɔgyina hɔ a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ ahabammono rewɔ ababaawa yi paneɛ. Nkurɔfoɔ nso gyinagyina wɔn nkyɛn a wɔn nso hyɛ nose mask.

Mmabaawa mmienu gyina shop bi mu. Ababaawa baako hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Wasan nso hyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ababaawa nso hyɛ atadeɛ a n'ahosoɔ no yɛ blue.

Nnipakuo a wɔnam hwaeɛ mu. Wɔn nyinaa yɛ Abrɔfo. Na dodoɔ no ara hyehyɛ ɛkyɛ. Ɔbarima baako tena wheel chair mu a obi repia wheel chair no.

Nnipakuo ɛwɔ beaeɛ bi. Wɔn mu bebree naa ɛtete hɔ na wɔhyehyɛ nose mask wɔ wɔn whɛne. Nipakuo yi mu bi apegya wɔn sa na ebi nso gyinagyina akyire hɔ nom a wɔretwa camera.

Abaayewa bi ɛkoto fam na ndoo ɛtwa ne ho ahyia. Ndoo yi ahosuo ɛyɛ ahaban mono, fitaa ne tuntum. Na ababaawa yi hyɛ ataade ne soro ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ. Ɔbaa yi abɔ rasta.

Abusua ahyiam wɔ nwuram. Abusua yi afa gya. Maame a ɔka ho no de abaa rewowɔ gya no mu. Nnua atwa wɔn ho ahyia.

Nipakuo bi ahyia wɔ nwura mu. Na ɛbi yɛ Aborɔfo, ɛbi nsi yɛ abibifoɔ. Table a n'ahosuo yɛ ahabammono si wɔn mfimfini. Na table yi so yi, nnuane ahodoɔ sisi so.

Nnipakuo bi ahyiam wɔ mpoano. Wɔrebɔ twene. Na wɔn mu dodoɔ no ara gyingyina hɔ. Papa paninmu bi a ɔte wɔn anim rebɔ twene. Papa paninmu ataadeɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Nkrɔfoɔ nso wɔ po no ano.

Asrafoɔ a wɔretwe ahomaa. Na asrafoɔ yi, wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmbaa. Na ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn no ahosuo yɛ ahabanmono. Asrafoɔ yi mu bi ate ahyɛ fam.

Ɔbarima bi ne ɔbaa bi ne akwadaa bi ɛretwa mfonin wɔ po ano, na deɛ orutwa mfonin no hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ ahabanmono ne tuntum. Frankaa ahodoɔ wɔ wɔn akyi.

Abusua a wɔahyia mu wɔ nsuo ano. Nnan ɛtete akonnwa so ɛna mmienu egyina hɔ. Nsuo nso ɛda wɔn anim na nnua akɛseɛ nso sisi wɔn akyi.